Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizinakekele imizimba yethu lapho isiminengi imikhuhlane engahlasela abantu okunjengokuthi uma ungekela ukugeza izandla lapho uhambe wayathintana labantu abanengi uyenelisa ukuzuza umkhuhlane.

sithanda ukubonga kakhulu amaqhawe ethu awezempilakahle asisiza kakhulu lapho kubuye ama virus kumbe imikhuhlane efana labo covid 19 labo flue beqalisa

Kuqakathelile kakhulu ukuthi odokotela labo bonke abasebenza kwezempilakahle bazivikele ngokugqoko okuvikelayo lapho sokulemikhuhlane eminengi ongayizuza ngokuthi kumbe uphefumulele duze komuntu ogulayo .

Minengi kakhulu imikhuhlane esihlasela abantu eminyakeni edlulileyo. Kodwa ngenxa yokuthi abazempilakahle bebesebenzisana kahle labantu le imikhuhlane sokungcono kulezi insuku ukuhlasela abantu.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho odokotela labezempilakahle bexhwayisa ngokuthi kumele sibambe ndawonye ukuze imikhuhlane enjengabo Covid 19 iphele masinyane kumbe ingahlaseli abantu abanengi lathi njengabantu silalele

Isiminengi kangaka imikhuhlane ehlasela abantu umhlaba wonke. Kuqakathekile kakhulu ukuthi odokotela babe lezigqoko ezibavikelayo emzimbeni.

Kulezi insuku isiminengi imikhuhlane ongahlasela amazwe amanengi ngesikhathi esisodwa kodwa ke ngenxa yokuthi abantu bayabambisana ndawonye ,le imikhuhlane kuba lula ukuthi kuzuzakale okungayelapha masinyane.

Ngenxa yabantu abasebenza emalebhu. Lokhu kwasisiza kakhulu. Kumbe kulusizo kakhulu lapho zihlaselwe ngumkhuhlane omutsha ongaziwayo ngoba bayadingisisa ukuthi yikuphi kumbe yiziphi indlela ezingasisiza ukuze lo umkhuhlane ungaqubeki ubamba abantu.

Sithanda ukubonga kakhulu ngo msebenzi omuhle okwenziwayo ngabezempilakahle ukulungisela odokotela ngesikhathi sihlaselwe yimikhuhlane enjenge covid 19 lapho labo eyayingacina ibabambile yabagulisa kodwa bazimisela ukuthi kunjalo basebenzisane ndawonye ukuze baqende lowo mkhuhlane

Kuqakathekile kakhulu ukuthi kusiba lemikhuhlane efanana labo flue kumbe o COVID 19 uzivikele wena njalo uzinakakele umzimba wakho ngokulandela lokho okuthwe ukwenze ukuze ungabambi umkhuhlane.

Sithanda ukubonga kakhulu abezempilakahle ngomsebenzi omkhulu abawenzayo kithi ngokusikhangela njalo lokusinakelela ukuthi babone ukuthi wonke umuntu uyazuza usizo njalo uyathola ukuphila.

Sithanda ukubonga kakhulu abazimiseleyo ngokukhangela ukuthi umphakathi uba lempilakahle. Lokhu bakubonisa ngesikhathi kuleCovid 19 njalo ngesikhathi kuleflue iqalisa bazimisela ngokusebenza ndawonye ukuze thina senelise ukuzuza usizo njalo siphile.

kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa kulemikhuhlane enjengama virus ikakhulu lawa ahamba kumbe ukuze omunye umuntu azizwe lowo mkhuhlane uhamba ngomoya ukuthi umongikazi bazivikele kakhulu ukuze labo bengacine begula.

Kulezi insuku ngenxa yokuphucuka kwamazwe sokulula ukuthi kwazakale uma umkhuhlane othile usuthe wahlasela indawo njalo lokuthi abantu bazuze usizo masinyane.

Sithanda ukubonga uzulu lalabo abezempilakahle. Lapho abasiza kakhulu umphakathi, ngesikhathi sibhekane lomkhuhlane we COVID 19 owawungabulala abantu abanengi .

Kuqakathekile kakhulu ukuthi wonke umuntu azinakakele, azinakakele umzimba wakhe ngoba engekela ukuzinakakela umzimba wakhe ungagula ungacina ungasela okokwenza kumbe ungasayenelisi ukwenza ulutho usulimele.

Sithanda ukubonga ama organization asilethela ama program kumbe izinhlelo ezokuhamba becebisa abantu ngemikhuhlane etholakalayo kulezinsuku.

Kukalutshwane kakhulu kulezi insuku, ukuthi umuntu lapho esesuke wagula kakhulu, kube kuyikuthi wayengazwanga, ngesixwayiso salowomkhuhlane.

Sithanda ukubonga wonke umhlaba nje ngokubambisana kwezempilakahle ngenxa yalokhu lapho elinye ilizwe selithe lazuza okungelapha umkhuhlane othile bayabikela labanye ukuthi bengenzanjani labo ukuthi babekwazi ukuthi bapholise lowu mkhuhlane.

Sithanda ukubonga kakhulu umusa lothando olulabantu abezempilakahle ngoba bayasinakakela kakhulu lapho sesihambe ezibhedlela sisiyafuna usizo

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngokuhlanzeka, langokuziphatha kahle langokuqakatheka kwemizimba yabo. Ukuze bengayihlambazi.

Kulilungelo lomuntu wonke umhlaba wonke ukuthi azuze usizo lapho esethe walimala . Ngokunjalo yikho abezempilakahle behamba lemakhaya bebikela abantu ngemikhuhlane ekhona. Kuqakathekile ukuthi lathi silalele .

Kulilungelo lomuntu wonke ukuthi abe lempilakahle ngokunjalo luqakathekile kakhulu ukuthi sinakekele lokhu esikunathayo ngoba okunye kwakhona kuyenelisa ukusigulisa

Kulezi insuku sezizinengi izinto umuntu angazenza laye ezingamlibazisa okunjengokuthi ahlanganyele labanye enhlelweni zempilakahle lapho okuyabe kufundiswa umhlaba wonke.

Wonke umuntu ulemvumo kumbe ulemfanelo yokuthi azuze usizo ezibhedlela ngakhoke kuqakathekile ukuthi nxa ungaphathekanga kahle uhambe uyehlolwa.

Sithanda ukubonga kakhulu abazimiselayo kwezempilakahle lapho abanye bakhona bayahamba endaweni ezingala zibhedlela lamakilinika besiyahlola abantu kungela mbadaliso ngoba bemnakelela umphakathi.

Wonke umuntu ulelungelo lempilakahle ngokunjalo ke kuqakathekile kakhulu ukuthi lawe iloba ulalo ilungelo lempilakahle uzinakekele umzimba wakho njalo uwugcine kahle

Sithanda ukubonga kakhulu odokotela onesi bonke nje abezimpilakahle labama oganayizeshenzi asebenza ukuthi umphakathi uzuze usizo lapha bephathekile emzimbeni sibaqakezela izandla njengelizwe.

Sithanda ukubonga kakhulu uzulu lababo abazimiselayo ukusebenza kahle lathi thina abantu ngesikhathi kule khovidi 19 lapho eyayidinga kakhulu ukuthi abantu behlanzeke.

Kuqakathekile ukuthi uhulumende labezempilakahle lapho befinyelela emadolobheni bebika kakhulu ngemikhuhlane etholakalayo emanzini benelise lakho ukuyafika emakhaya ukuze yonke indawo usizo lutholakale.

Siyabonga kakhulu ama organisations lawo azimiselayo lalabo abazinikelayo ekusebenzeni lathi thina abantu njengomphakathi ukuze senelise ukuzuza usizo lapho imkhuhlane eminengi ihlasela.

Sithanda ukubonga kakhulu abezempilakahle, lalabo abazimiselayo emsebenzini wokuba bahambe bebikela abantu ngemkhuhlane njalo langezinto ezingaba yingozi empilweni zethu.

Siyabonga kakhulu, ngalabo abazimiselayo ukuhamba bexwayisa abantu ngokuqakatheka kokunanzelela lokho okucabangayo, ngoba usungacina ungene kudepression kumbe ucine uhlanya ngenxa yokucabanga kakhulu.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu azinakakele kakhulu, kulezinsuku ukhangele kakhulu ingqondo zakho ngoba sokukunengi kakhulu okukhathaza abantu okungacina kusenza ukuthi umuntu acine ehlanya

Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa ungumzali kulezi insuku ukuthi ungabona umntanakho ekhathazekile uhlale laye phansi ngoba engacina engena kudepression engacabangisisa kakhulu ngenhlupho alazo eyedwa.

Sithanda ukubonga kakhulu labo abasebenza ezibhedlela lokukhangela izibhedlela ngoba umkhulu umsebenzi abawenzayo

Kuqakathekile kakhulu ukuthi indawo kumbe isigaba sibe lesibhedlela kumbe ikilinika ukuthi lapho umuntu engaphathwa yikugula enelise ukufinyelela masinyane.

kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende kumbe ezikolo baqakathekilse izifundo ezimayelana lezempilakahle ukuze abantwana abanengi bazenze lezi izifundo ukuze sizuze abantu abanengi abenze ezempilakahle elizweni

kuqakathekile kakhulu ukuthi izindawo lapho okuhlala kugcinwa khona abantwana abagulayo besamelele ukuthi kuficakale usizo kumbe kuzuzakale usizo olungabasiza imkhuhlane yabo indawo zakhona zibe labonurse abanengi kumbe odokotela abanengi abayabe bebakhangele ukuze kuficakale ukuthi abantwana abalimali

Siyabonga kakhulu uhulumende ngokwakha izibhedlela lamakilinika emakhaya. Ngoba ogogo ababehlala khatshana lezibhedlela sebesenelisa ukuzuza usizo eduzane.

Kuqakathekile nje ukuthi njengabantu sihlale sihlanzekile, njalo sinakekele kakhulu imizimba yethu, ukuthi lapho umzimba wakho ukutshela ukuthi ulutho oluthile lubuhlungu kumbe lulimele, wenelise ukuya esibhedlela uyehlolwa.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ezibhedlela lemakiliniki kuhlale kuhlanzekile ngoba kubanzima ukuthi odokotela ukuthi batshele abantu ukuthi bahlanzeke uma bona besebenzela endaweni engahlanzekanga.

Kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza ezibhedlela lemakilinika babelothando njalo lozwelo njalo lento eyokusebenza kwezempilakahle ibe isukela ngaphakathi ukuze labo ababuyayo bezohlolwa bengaphatheki kabi.

Sithanda ukubonga kakhulu uhulumende ngokusakhela izibhedlela njalo lalabo abayakha amakilinika basekela laye uhulumende ngoba sokulula ukuthi umuntu azuze usizo lapho engaphathekanga kahle.

Kuqakathekile kakhulu ebantwini besintwini ukuthi iloba sithemba ngemithi yesintu kwezinye izikhathi sihambe ezibhedlela siyehlolwa.

Siyabonga kakhulu uhulumende labezempilakahle .Ngokuzimisela ukuthuthukisa emakhaya. Ngenxa yalokhu sokulezibhedlela ezinengi lapho abantu asebengaya khona emakhaya okuseduze ukuze bazuze usizo .

Sithanda ukubonga UHulumende ngalokhu asenzele khona ukunanzelela kakhulu abasemakhaya ngokunjalo wabakhela amakilinika lezibhedlela sokungcono khathesi labo sebezuza indawo zokusizakala eziseduze lapho bengaphathekile kuhle emzimbeni.

Sithanda ukwethula ingwane kubodokotela labomongikazi bonke nje abezempilakahle abakhutheleyo ukuze abantu benelise ukuthola usizo kwezempilakahle.

Sithanda ukubonga kakhulu labo abalomusa njalo abazimiseleyo ukusebenza lama Organisations lapho behamba ndawo ngandawo, siqinti ngasiqinti bebikela abantu ngemikhuhlane esikhona kulezinsuku.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi kulezinsuku njengoba i technology isingezelela odokotela labo bengahlalahlala bazikhuphule ulwazi abalwaziyo kwezempilakahle ukuze kusizakale abantu kangcono langendlela ezilula

Kuqakathekile kakhulu ukuthi izikolo zonke lazo zithuthuke ukuze abantwana bonke bafanane njalo bazuze imfundiso efananayo ezabagcina kwelakusasa

Kuqakathekile nje njengomuntu ukuthi kumele ubekwazi ukuthi yini ekulimazayo kumbe yini engavumelekile emzimbeni wakho engakulimaza.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi elizweni kubekhona abafundelayo ukuba ngodokotela kumbe abafundelayo imisebenzi yezempilakahle ukuze benelise ukulapha abantu eminyakeni ezayo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengomuntu ungezwa kuthiwa kukhona labo ababuyileyo bengalibhadalisi ukuzolibikela ngomkhuhlane othile kumbe ngolutho oluthile oluhlupha abanye ukuthi ube khona lawe.

Sithanda ukubonga kakhulu umhlaba ngokuhlala phansi, langokuhlela insuku ezokubana sixwayisane ngemikhuhlane etshiyetshiyetshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi lapho ungela mali yokuyo hlolwa ungafika abezempilakahle behlola abantu kungela mbadaliso, uhambe lawe uyehlolwa kuyabe kulithuba lakho lawe.

Sithanda ukubonga kakhulu umhlaba ngokunanzelela ukuthi kulemikhuhlane ehlasela abantu bengananzelelanga ngokunjalo bayazimisela ukubikela abantu ngale imikhuhlane lokuthi bangasizakala kanjani

Kuqakathekile ukuthi wonke umuntu abekwazi ngelungelo lakhe kumbe ngamalungelo abo kumbe ngemithetho ekhona mayelana lemikhuhlane ekhona okwaleso sikhathi.

Siyabonga kakhulu ngokuxwayiswa ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo emadolobheni kukanti ke sibuye sibonge ama"organisation" abenza ukuthi laba abantu abaxwayisa abantu ngezempilakahle bafinyelele lemakhaya.

Sithanda ukubonga kakhulu i technology ngoba ngenxa yomsebenzi wayo ngeskhathi seCovid 19 kwasiza kakhulu ukuthi abantu abanengi babelolwazi ngeCovid 19 njalo babekwazi ukuthi bengavikela kumbe bazincedise kanjani lapho besezindlini.

Kulilungelo lomuntu wonke ukuzuza ukuphila ngokunjalo lapho usuthe wangaphatheki kahle kumele uhambe ukuyehlolwa ukuze ungaphathi kabi ohlezi labo kumbe bacine bekhala ngawe

Sithanda ukubonga kakhulu omongikazi ngokunakekela abagulayo abawenanzayo ngoba ngenxa yabo sebanengi abantu abangafakaza ukuthi bazuza usizo lapho labo bengaselathemba.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu sebefikile ezibhedlela ikakhulu izibhedlela ezinkulu balandele imithetho yakhona ngoba imithetho leyo iyabe iyenzelwe ukuvikela wena.

kulezi insuku ngenxa ye technology odokotela sebesiba lolwazi oluphezulu lokuthi bengabheka kanjani izigulane

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho usuthe waficakala kulomkhuhlane odinga ukuthi uhlinzwe ungaqeda ukuhlinzwa sokumele uqhubeke ngempilo yakho uhambe uyebona be physiotherapy ukuze bakusize ukuthi ubuyele empilweni yakho eyakudala masinyane.

Kuqakathekike kakhulu ukuthi ezibhedlela ezifana lezemakhaya kungahlala hlala babize umhlangano bafundiswe abantu ngemikhuhlane emitsha eyabe ivelile ngaleso sikhathi

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho abantu ababili owesifazana lowesilisa behlangana baqale bayebona odokotela kumbe abezempilakahle.

Kulezi insuku ngenxa yokukhuphuka kwezi fundo asemanengi amadokotela ezibhedlela ngokunjalo kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho usuphethwe yikugula uhambe uyebabona

Kulezi insuku ngenxa yokuthuthuka kwelizwe iziqinti zonke sezilazo izibhedlela lapho okungazuzakala khona usizo nxa kulomuntu ogulayo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi indawo inye ngayinye iyenelise ukuba lesibhedlela kumbe amakilinika ukuze abantu abagulayo kumbe umuntu esesuke waphatheka afinyelele ngoku seduze.

Ngenxa yokuthuthuka kwelizwe, sokulula kulezi insuku ukuthi lapho ungaphathwa ngumkhuhlane kumbe yisifo esithile wenelise ukuyahlolwa ukuze uzuze usizo masinyane.

Sithanda ukubonga kakhulu labo abasiza ngoyakwakha izibhedlela ngoba kulezi insuku sokulula ukuthi odokotela bakhangele labo abagulayo ukuze benelise ukuzuza usizo ezibhedlela.

Sithandwa ukubonga kakhulu kuhulumende ngokunanzelela isicelo esabantu bakhe esokubana kulabanye abathwala nzima ukuze bazuze usizo kwezempilakahle ngokunjalo bayabakhela amakilika emakhaya

kulezi insuku kuqakathekile kumbe yinto esiqoqonselwa kakhulu ebantwini ukuthi ungazibona ulokhu ugulagula okufananayo ungasili endlini ncono uyebona abezempilakahle

Sithanda ukubonga kakhulu uhulumende ngokunakakela ilizwe lakhe lapho ehamba enika izimota zama ambulance ezibhedlela ukuze abantu lapho belimalele khatshana kumbe besuke baphatheka bekhatshana lezibhedlela bazuze usizo masinyane

Ngenxa yokuthi kulezi insuku sokukelezibhedlela ezinengi njalo lamaklinika amanengi sokulula ke ukuthi abantu bazuze usizo lapho bephathekile emzimbeni endaweni eziseduze

Kuqakathekile ukuthi njengezimuli lapho sokube lomunye ongaphathekanga emzimbeni simfinyelele simnike uthando ukuze asile masinyane.

Ngenxa yokubuya kwe technology njalo lemikhuhlane emitsha odokotela kumbe abantu abasebenza ezibhedlela bengahlalahlala baba lemhlangano lapho abafundiswa khona ngemikhuhlane leyi emitsha lokuthi abagulayo bakhona bebaphathe njani.

Sithanda ukubonga kakhulu ama organisation ayenza ukuthi abezempilakahle bafinyelele yonke indawo lapho behamba behlola abantu kungala mbadalo

Ngenxa yokuthi imithengo zokuthenga imitshina sizisiba phansi ngoba imitshina isiminrngi lawe endlini usungazithengela owakhe umtshina omncane owebhiphi ohlasela abantu abadla lowetshukela.

ebantwini ababulawa yimikhuhlane efaa leye tshukela lemikhuhlane yenhliziyo kuqakathekile ukuthi ungahlalahlala uhambe uyebona odokotela

Sokuqakathekile kakhulu ukuthi njengomuntu ungahlalahlala isikhatshanyana uhambe ezibhedlela uyethathwa igazi lakho balihlole bakhangele ukuthi awula mkhuhlane yini ongabe usukuhlaselile ngoba kulezi insiku simnengi imkhuhlane ehlalesa abantu.

Kulezinsuku ngenxa yokuphucuka kwe thekhinoloji lalokhu osekukhona kwezempilakahle sokulula ukubakwazi ukuthi amafutha akufaneleyo yiwaphi ukuze uwagcobe.

Kuqakathekile kakhulu njengabantu ukuthi sinekekele imizimba yethu. Okuhlanganisela ukuthi sikhangele esikudlayo ukuthi akusizo yini zinto ezilimaza imizimba yethu.

Kulezi insuku ngenxa yokuphucuka kwethekhinoloji, sokulula njalo sokungcono ukuthi umuntu ahambe ayehlolwa ukuze abekwazi ukuthi yiwuphi umkhuhlane mhlawumbe awuthatha kubomama lobaba, kumbe abazali bakhe ongayenelisa ukumhlasela kwelizayo.

Kuqakathekile kakhulu ukwazana lezihlobo lokubakwazi ukuthi okhokho bakho babephila njani ukuze nxa kwakulomkhuhlane owawuhlasela okhokho kumbe ababuya ngemva kwakho wenelise ukuyawuhlola esibhedlela ukuze ubone ukuthi lawe ulalo yini ithuba elokuthi uwuzuze kumbe awusoze lawe wawugula lowo mkhuhlane

Lezi insuku ngenxa yokuba khona kwethekhinoloji esebenzisa kakhulu amagetsi. Kuqakathekile ukuthi izindawo zezibhedlela zihlale zilamagetsi.

kulezi insuku sezizinengi kakhulu ingozi ezokuthi umuntu kuficakale elomkhuhlane we cancer ngokunjalo sokuqhakathekile kakhulu ukuthi umuntu engahlalahlala ehambe eyehlola ukuthi akalawo yini lowo mkhuhlane

Sithanda ukubonga ukuthuthuka kwethekhinoloji ngoba khathesi sokuzuzakala ngcono njalo lula izindlela zokwelapha abantu labo abaphathekileyo emzimbeni.

Kuqakathekile njengabantu kulezinsuku ukuthi sihambe ezibhedlela ukuze siyehlolwa lapho sesihloliwe kwabanye abaficakale belemkhuhlane benelise ukuthola usizo.

sithanda ukubonga i technology imitshina eyokuhlola kumbe ukukhangela igazi ngokunjalo sokulula khathesi ukuthi abo dokotela kumbe abezempilakahle sibekwazi ukuthi umutnu ubulawa yikuyini

Kuqakathekile kakhulu ezimulini ukuthi sithandane njalo sizwelane ukuze lapho sibona ,sinanzelela kumbe sibona ukuthi omunye wethu uphathekile senelise ukumfikisela kumbe ukumhambisa esibhedlela kusesemasinyane.

kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe besase high school ukuthi abasebenza e Lab kwenziwani mhlawumbe bengabakhona abangasithakazelela leso sifundo

Kuqakathekile kakhulu ukuthi labo abasebenza emaLab bagqoke okubavikelayo emzimbeni ukuze lapho behlola amagazi abantu labo bengacini bezuza leyo mikhuhlane.

Ngenxa yetechnology, isiminengi kumbe sezizinengi indlela ezokuhlola imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ezibhedlela.

Ngenxa yokubuya kwe thekhinoloji, emalebhu sekusetshenziswa imitshina ephucukileyo esisenza ukuthi lapho kuhlolwa umuntu kumbe kuhlolwa igazi lomuthi ukuthi kuficakale ukuthi kulomkhuhlane kumbe akula, sokusithatha insuku ezilutshwana ukuthi umuntu kumbe igazi lakhe lihlolwe masinya.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa uzafuna ukwenza umsebenzi owokusebenza elebhu ukhangele kumbe ube ungumuntu olengqondo ezingakhohlwayo ukuze unanzelele lapho ukhangela kakhulu amagazi abantu ukuze ungaphambanisi ukuthi umuntu ubulawa yini.

Ngenxa yokuthuthuka kwe technology sokulula ukuthi uhlolwe imikhuhlane etshiye tshiyeneyo njalo lempendulo usuzizuza ngemva kwamalanga amalutshwana akusafani lakudala.

Ngenxa yokwanda kwemikhuhlane kulenzi insuku sokuqakathekile kakhuku ukuthi ungalimala kumbe ungezwa ungazizwa kahle emzimbeni uhambe uyehlowa ezibhedlela.

Siyabonga kakhulu abasebenza emalebhu, ngomsebenzi omuhle abawenzayo ngoba ngenxa yabo thina sebesisize kakhulu ezikhathini ezinjengezekhovidi 19, ngokuba besebenza gemini lebusuku ukuze bazuze lokhu okungasisilisa kukhovidi 19.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ungalimala kumbe ungene engozini yemota uhambe uyehlolwa ingaphakathi yakho ukuthi ayilimalanga yini ukuze uvikeleke kumbe uthole usizo kusasemasinyane.

Kulezi insuku ngenxa yokuthi sekule mikhuhlane eminengi emitsha ekhona. Ungezwa ungaphathekanga kahle kumbe ungezwa ugula ongakujayelanga kuqakathekile ukuthi uhambe uyehlolwa esibhedlela.

Kulezinsuku abantwana bethu abangamantombazane sebesuka belahleka kumbe abanye bakhona benziwa yimumo ngoba sokulabantwana abanengi abancane abanye bayabe besasemaprimary abanye besasesecondary abazithwalayo.

Ngenxa yokuthi sokulezibhedlela ezinengi lamakilinika amanengi emakhaya sokulula ukuthi abantu kumbe omama abazeleyo babebehamba njalo nje besiyahlolisa ababo abantwana ukuze kuficakale ukuthi bakhula kahle.

Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi azuze impilakahle ngokunjalo kuqakathekile kakhulu ukuthi omama bafundiswe ngokuthi abantwana baphathwa njani njalo yini engabasiza lapho sebephethwe ngumkhuhlane

Kulezi insuku ngenxa yokubuya kwe thekhinoloji, sekulula kakhulu ukuthi wonke umama ozithweleyo enelise ukuzala kahle, kungazange kwaba lenkinga, akusafani lakudala, ukuthi kwakusithi kungaba lenkinga kwehluleke ukuthi kutholakale usizo masinyane.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abesifazana bangahlalahlala bayehlolwa ezibhedlela, ikakhulu labo abazithweleyo ukuze kunanzeleleke kumbe kukhangeleke kahle ukuthi ingane izakhula kahle esiswini sikamama ingalinyazwanga.

Kulezi insuku umkhuhlane isiminengi ehlasela abantu. Kuqakathekile ukuthi umphakathi unanzelele leyi imkhuhlane ngoba ungayekela ukunanzelela ungacina usiyalala esibhedlela.

Isiminengi imitshina eyelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo okunjengokuthi ungagula kathesi ungaya esibhedlela uzafica ukuthi umtshina ababekwelaphe ngawo kuqala aseyiwo lo osukhona manje usuphucukile.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi izigelo ezisetshenziswa ngodokotela ukuhlinza umuntu, ngemva kumbe bengakaqalisi ukuhlinza umuntu, bazigezise ngemithi ukuze kungabi lomunye umkhuhlane omutsha ozadaleka bengaqeda ukumhlinza.

Sithanda ukubonga kakhulu lalabo abasebenza kuma ambulesi ngoba ngenxa yabo lothando lwabo ebantwini, lapho umuntu esethe walimala bayenelisa labo ukuthi bamsize engakayifika esibhedlela.

njengoba nxa kuhlinzwa umuntu izinto ezisetshenziswayo kumbe imtshina esetshenziswayo ithintana legazi lomuntu kuqakathekile ukuthi odokotela kumbe o nurse ngemva kwalokho bakhangele ukuthi kugezisiswe kumbe lezozinto zigezisiwe zonke zahlambuluka

Kuqakathekile kakhulu ukuthi sigcine izinto kumbe imitshina esikhona kulezinsuku ngendlela okumele igcinwe ngayo ukuze ihlale isikhathi eside.

Kulezi insuku ngenxa yokuphucuka kumbe ukubuya kwe technology. Umuntu usengakwanisa ukuhlolwa kukhangelwe okumhluphayo ngaphakathi kwakhe kumakhompiyutha.

Kulezi insuku lapho usuthe wahlaselwa ngumkhuhlane wamathambo. Kumbe uqamukile, kumbe uwile, wawa waqamuka. Uhambe uyehlolwa esibhedlela bakukhangele ukuthi uqamuke kanjani, njalo ungazuzanjani usizo ngenxa yokubuya kwethekhinoloji.

Sokukunengi kakhulu okwenziwa yithekhinoloji okungasiza abantu ngenxa yalokhu imisebenzi yabantu isisiba lula.

Kulezi insuku sokukunengi ongakusebenzisa ukuthi uzihlole imikhuhlane enjengaboBP labotshukela abahlasela abantu abadala kumbe imikhuhlane eyayivele ikhona emulini

Kuqakathekile ukuthi lapho amadokotela ethe athola omunye umtshina olapha izigulane baqale babale kumbe bazwisise ukuthi welapha njani abantu abagulayo.

Minengi kakhulu imithi lemitshina emitsha esikhona kulezinsuku .Engasiza kakhulu abantu abanga phathekanga kahle emizimbeni .

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho intsha lapho ikhula inanzelele abangane abadlala labo ngoba abanye bakhona bacina bebangenise kumadrugs ayiwo lapho okuyabe kuhlatshwana khona ngamanalithi ngoba ngapho uyabungakwazi ukuthi inalithi leyana ike yasebenza yini komunye umuntu.

Kuqakathekile kakhulu kwabezempilakahle ukuthi baqale bahlole imitshina ebuyayo kulezinsuku ukuthi iyasebenza yini njalo iyahambelana lezigulane.

Kuqakathekile kakhulu ukuzinakakela wena ngokunjalo ke ukuzinakakela kuhlanganisela ukukhangela umzimba wakho lapho kukhangela lokhu okudlayo ukuthi akusoze kukulimaze yini

ngenxa yokuphucuka kwethekinoloji isimnengi imitshina engasebenzisi amagetsi mtshokotsho ekwenza ukuthi kulamulwe ukuthi kungathengwa ama gesti amanengi ezibhedlela.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ezibhedlela banakekele kakhulu imitshina enjengama"X-RAY" esebenzisa ezinye izinto ezingabayingozi lapho sezicelwe isikhathi eside.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi endlini ,ezibhedlela ,ezikolo ,ezindaweni. Even lapho abantu behamba endaweni ezitshiye tshiyeneyo. Bahambe belemithi eyokuthi lapho omunye esethe walimala babe bemnathisile . Kumbe babe besebenzisile lezozinto besamelele ukuthi aye kudokotela.

Kulezi insuku ngenxa yokuphucuka kwe technology lokubuya kwamafoni lenhlelo nje ezitshiyetshiyeneyo sokulula ukwelapha eminye imikhuhlane kumbe ukusiza abangaphathekanga emzimbeni okunjengokubanika igazi

Sezizinengi kakhulu izindawo ezilapha abantu. Ngokunjalo kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho oyelatshwa khona ulandele lokho abakuxwayisa ngakho ukuthi kumele ukwenze.

Isiminengi imitshina eyelapha abantu ngokunjalo, kuqakathekile ukuthi abe technology kumbe amadokotela eqale ekhangele ukuthi lowo mtshina uvumelana lomuntu yini okumele umhlole.

Kulezi insuku sokusiba lula kakhulu ukuthi umuntu engahlinzwa ayenelise ukusila masinyane ngemva kokuhlinza ngoba sokulemitshina eminengi esetshenzwiswayo eyabuya letechnogy.

ngenxa yokuphucuka kwelizwe lokuphucuka kwezempilakahle ngokubuya kwe thekhinologi imibheda esebenziswa ukukhangela abagulayo layo isiphucukile

Ngenxa ye"technology" isiminengi imitshina estshenziswayo kumbe engasetshenziswa ema"lab" lapho behlola ukuthi yiphi imikhuhlane ekuhlaseleyo.

Kulezi insuku ngenxa yokuphucuka kwelizwe lokunanzelelwa kwezipho zabantu isiminengi kumbe sokukunengi okusetshenziswayo ezibhedlela okungasiza abantu abagulayo.

Isiminengi kakhulu imitshina esetshenziswayo ezibhedlela lokhu sikubonga kutechnology le ephuculayo i kwezempilakahle.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho kusakhiwa khona izibhedlela zibe lezinto zonke ezingafunakala nxa kungabakhona ogulayo kumbe ophatheke kakhulu ukuze kungabi lenkinga sokuphambili.

Imitshina esikhona kulezi insuku isisenza kubelula ukuthi imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ihloleke kangcono ezibhedlela lemakilinika

Kulezi insuku, ngenxa yokuthi sekuletechnology. Sekusiba lula ukuthi eminye imikhuhlane eminengi yelapheke, njalo kungaba lemikhuhlane emitsha. Yelapheke lula.

Sithanda ukubonga kakhulu i technology ngokuphucuka kwayo. Ngenxa yalokhu, ezibhedlela sekulalemibheda emitsha esisiza ogulayo ukuthi labo bazizwe bekhululekile kangcono.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho odokotela besinakekela, labo bengakohlwa ukuzinakekela, lokuzivikela, kumbe ngokugqoka okuvikelayo lapho besiyakhangela abagulayo.

kuqakathekile ukuthi odokotela kumbe abezempilakahle lapho benakelela abantu labo bengazikhohlwa ukuthi labo ngabantu bayenelisa ukugula kumbe ukubamba umkhuhlane khonangale ezibhedlela

Kuqakathekile kakhulu ukuthi labo abezempilakahle bafundiswe njalo ulwazi lwabo lujuliswe ngaphambuba bakhangele abantu abagulayo kumbe basebenze labantu abagulayo.

Ngenxa yokuthuthuka kwamazwe sokulula kulezi insuku ukuthi wena usendlini wenelisa ukuthenga umtshina wakho onjengowe B.P uzihlole uhlezi endlini ungazange waya esibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi njengabantu ezindlini kwabanye okumele bazihlabe bodwa amajekiseni ukuthi bengazihlaba lawa majekiseni bewafake endaweni ukuthi ominye umuntu kumbe antwana abasoke benelise ukuwathatha lawa majekiseni benze okunye okungabalimaza.

Kulezinsuku ngenxa yokuphucuka kwemisebenzi lamazwe lapho uqamukile kumbe bengakuhlinza esibhedlela mele uye ku physio therapy ukuze kukusize ukuthi ngemva kwesikhatshana ubuyele ekubeni nguwe.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abasebenza ezibhedlela kwezempilakahle behlale behlanzekile kumbe bahlale bezinanzelela ngoba besebenza kakhulu lempilo zabantu.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi indawo lapho okuhlala khona izigulane ihlale ihlanzekile. Njalo izinto ezisetshenziswayo ukukhangela labo abagulayo lazo zihlale zihlanzekile.

Kulezi insuku ngenxa yokukhula kumbe eyokuthi igcikwane lekhensa seligcwele yonke indawo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho abezempilakahle behamba ezindaweni ezitshiyetshiyeneyo befika behlola abantu mahala kungela mbhadalo abantu bahambe bayehlolwa.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi uma bekhona bazithweleyo bahambe kumbe bahlalahlale bavakatshele udokotela ukuze babekwazi ukuthi ingane engaphakathi iyaphila yini njalo kumbe kukhona yini okungabe kuyikhathaza ukuze izuze usizo kusasemasinyane.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi uma usuwenelise ukuyafika ezibhedlela Lapho odokotela bekuhlola bekulayela ukuthi kumele wenzeni ulandele abakutshoyo ngoba kulezingozi zokuthi ungacina ulimele ungekela ukubalalela.

Sithanda ukubonga kakhulu ithekhinoloji le esithe yathi ukufinyelela kwezempilakahle. Ngenxa yalokhu sokulula khathesi ukuthi sikhangele, kumbe umuntu ahlolwe ukuze abekwazi imikhuhlane engamfinyelela, kumbe engabalayo nje ekuhambeni kwempilo.

Kulezi insuku ngenxa yokuphucuka kwezinto ezingasiza ukwelapha abantu ezibhedlela sokuqakathekile kakhulu ukuthi ungaba lenkinga uhambe uyehlolwa ukuze bakutshele ukuthi yikuphi okumele ukusebenzisw ukuze usile masinyane.

Ngenxa yokuphucuka njalo lokubuya kwethekhinoloji sokuqakathekile kakhulu ukuthi ungezwa ulomkhuhlane okuphetheyo kumbe ungezwa ungazizwa kahle uhambe uyehlolwa ngoba ezibhedlela sokuhloleka kumbe sokulula ukuthi uzuze usizo.

Sithanda ukubonga kakhulu odokotela ngomsebenzi omuhle abawenzayo ukuze thina abantu sizuze usizo. Njalo sibonge labezempilakahle ngemithi lemitshina abayisebenzisayo ukusihlola okwenza umsebenzi wamadokotela ubelula.

Sithanda ukubonga kakhulu ithekhinoloji ngokusiphucula esenze khona ikakhulu ehlangothini lwezempilakahle ngoba sokusenza kubelula ukuba abanye abantu abangalazo ezinye izitho zomzimba bazuze lezi ezakulezinsuku ezingasozabantu ezizabagcina nje okwesikhashanyana.

Kulezi insuku ngenxa yokudla esikudlayo kuqakathekile ukuthi njengomuntu unakelele umzimba wakho, uyenelisa ukuwunakelela ngokukhangela kumbe ukwenza izinto ezenza umzimba uhlale umncane ukuze ungazuzi umkhuhlane onjengowenhliziyo

Siyabonga kakhulu itekinoloji le engenileyo kwezempilakahle ,ngenxa yayo sokulula kulezi insuku ukubheka kumbe ukuhlola umuntu .Ukuze sibone ukuthi ubulawa yini.

Kulezi insuku kuqakathekile ukuthi ungazibona ugula gula okungazwisisekiyo uhambe esibhedlela uyehlolwa ukuze wazi masinyane ukuthi ekukhathazayo ngoba kungacina sekuvuke omunye umkhuhlane ongacina ungaselapheki kumbe ucine ukubulala

Sithanda ukubonga kakhulu itechnology ngoba kweze mpilakahle ibelusizo kakhulu okungangokuthi khathesi sokukwaniswa ukuthi umuntu ahlinzwe akhitshwe lokhu okungaphakathi mhlawumbe obekungamlimaza

Sithanda ukubonga kakhulu abezempilakahle ngomsebenzi omuhle abasenzela wona ngesikhathi sibhekane leCovid 19. Benza umsebenzi omuhle ojabulisayo lapho kusamelelwe ukuthi kutholakale ongasiza kuleli gcikwane.

Lezi insuku uyenelisa ukuthi nxa uphethwe ngumkhuhlane ongekho mubi kangako uhambe efamasi bayekunika amaphilisi kumbe umuthi ongakuqeda ungazange wakhipha imali yokuyabona udokotela.

Kulezi insuku njengoba isimnengi kangaka imikhuhlane etholakalayo ngokuthinta omunye kumbe ngokuhlala duzane komunye ogulayo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi uzinanzelele njalo lapho esethe wakubamba lowo mkhuhlane gijimela endaweni lapho okulamaphilisi khona uzuze usizo.

Kuqakathekile kakhulu njalo kuyisixwayiso ukuthi indawo elesibhedlela kumbe indawo elesejari ekadokotela ihlale ilamanzi njalo ihlale ilamagesti.

Asemanengi amaphilisi kulezi insuku njalo sokulabantu abanengi abathanda ukwenza imali. Sebengacina belithengisela amaphilisi angayisiwo liqaphele njalo linanzelele njengabantu

Kuqakathekile kakhulu ukuthi njenga bantu lapho sesisebenzisa kakhulu imithi eyaku lezi insuku, singakhohlwa ukubala ukuthi izingozi zokuphambanisa ukunatha le imithi yiziphi.

Isiminengi kakhulu imithi eyelapha amehlo kulezi insuku kulaleyo eyesintu njalo kubuye kube laleyo eyesikhiwa ngokunjalo ungabulawa ngamehlo kuqakathekile kakhulu ukuthi uzikhethele ukuthi uzayelatshwa njani.

Kulezi insuku isiminengi kangaka imithi kuqakathekile ukwazi umzimba wakho lokwazi ukuthi ufunani lokhu ukwenza ngokuyahlolwa esibhedlela.

Kulezi insuku sokuqakathekile kakhulu ukuthi ungahlalahlala kumbe ubengale kwe forty uqalise ukunatha imithi eyokuthi amasotsha omzimba awakho enelise ukuzinakakela.

Kuqakathekile ukunanzelela kumbe ukunakakela umzimba wakho ngokunjalo ungaphongu thatha imithi ongayaziyo unatha.

kulezi insuku kubo mama abajayele ukuhlutshwa yikuya esikhathini isiminengi imithi engabelapha eminye yakhona ngeyesikhiwa eminye nge yesintu

Kulezi insuku ngenxa yokuthi ema lebhu asemanengi njalo sebebanengi abafundela ukukhangela imithi. Sokusiba lula ebantwini ngoba imithi intengo yayo isiyehlile.

imithi eyakulezi insuku ayisafani leyakudala kumele njengomuntu unanzelele izixwayiso ozinikwe ngodokotela ngoba ingakulimaza andubana ayifani leyesintu, eyesintu wawusithi unganatha kwakukalutshwane ukuthi ikulimaze nxa ungayinathanga ngendlela

Sokulemithi eminengi kulezi insuku eminye yakhona ingalilimaza kakhulu emzimbeni lapho ungayinatha ngokunjalo kuqakathekile ukuthi unanzelele ukuthi uthatha uphi umuthi.

Isiminengi kakhulu imithi engalapha umuntu, kuleyesintu laleyo emitsha ebuya kulezi insuku layo isiminengi. Ngokunjalo kulezi insuku lokulula ukuthi uzuze usizo ungagula.

Imithi eminengi ekhona kulezi insuku ezuzakala emafasi. Kumele abantu babekwazi ukuthi eminengi yakhona yasukela emithini yesintu. Ngokunjalo singasabi lakho ukunatha yesintu.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho suthenge umuthi efamasi ungabona ungahambelani lawe ubuyele kudokotela masinyane.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho usuthe wahamba esibhedlela usuzele umntwana wakho lapho odokotela bekulayele ukuthi yiphi imithi kumbe yikuphi ukudla okumele umnike khona ukulandele lokho kudla

njengoba sekulama philisi amanenginengi kulezi insuku kuqakathekile lakho ukuthi ungakaze uthenge amaphilisi uqale ubone ukuthi indawo othenga kiyo isemthethweni na

Abantu abafundela ukusebenza kakhulu ema lab siyababonga ngoba ngenxayabo isiminengi imithi eseyatholakalayo engelapha imikhuhlane etshiyeneyo

Lezinsuku ngenxa yokuphucuka kwezempilakahle sokukalutshwane ukuthi abantu bathathe imikhuhlane yabazali babo kumbe umama athelele umntwana umkhuhlane wakhe.

imithi eyesikhiwa lezi insuku isiminengi njalo sezizinengi izindawo ezokuyizuza sokulula ukuthi ungaphathwa ngumkhuhlane uzuze okungakusiza

Imithi eyalezinsuku , eminengi yakhona isiselapha imikhuhlane eminengi etshiyetshiyeneyo engahlasela abantu kulezinsuku.

Siyabonga kakhulu labo abasilungisela imithi ngoba ngenxa yabo sekulula ukuthi ungagula uhambe efamasi uyethenga umuthi usile.

Kulezinsuku singasabali ukunatha amaphilisi, sokulamatiye atshiyetshiyeneyo asiza umzimba kumbe amasotsha omzimba ukuthi alwe lemikhuhlane etshiyetshiyeneyo ungazange waya esibhedlela.

Lapho imithi isiminengi njalo isizuzakala ezindaweni ezitshiyeneyo qaphelanini kakhulu ukuthi imithi eliyithathayo iqondile yini ukuthi liyithathe ayisoze ililimaze yini

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho uzuze umuthi epharmacy ungavula ikakhulu le esemabhokisini ungavula uzafica kulephepha lomuthi lowaya uqale ubale okusephepheni ube usuzaththa ke umuthi wakho.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi emakhaya, lapho besebeñzisile kumbe sebeqedile ukunatha imithi abayinikwe ngudokotela, bahambe bayegqibela izimbhodlela eziseleyo ukuze abantwana bengazifinyeleli.

Imithi yakulezinsuku siyayibonga kakhulu kodwa ke uma abantu bengananzeleli kumbe bengayisebenzisi ngendlela iyakwanisa ukuthi ibalimaze emzimbeni ayifani lemithi yesintu.

Imuthi ekhona emitsha eyabuya le technology lokuphucuka kwamazwe siyayibonga kakhulu ngoba ngexayayo sokulula ukuthi izimuli bakwanise ukuhlela ukuthi bazaba labantwana abangaki ukuze benelise ukuthi bonke bakhangele ukuthi bazaba lekusasa elihle.

kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho usuthe waphathwa yisifo kumba ngumkhuhlane udokotela wasekusthela ukuthi uthenge aphi amaphilisi uqale ubale imbangela ezimbi lezinhle zakhona ezokunatha lawo maphilisi ngoba ungekela kuyenelisa ukuthi amaphilisi lawo akulimaze lapho ungalandelanga okumele ukwenze

kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho kulezinsukunsokucwele kakhulu ubusela lokungathembekingaphandle lapha nxa uthenga umuthi ukhangele ukuthi indawo othenga kiyo umuthi yindawo ekhanyayo njalo esemthethweni.

Kuqakathekile kakhulu ezindlini ukuthi lapho usuthe wanatha amaphilisi akho kumbe wamthatha umuthi wakho okade uwutshelwe ngudokotela ukuthi kumele uwunathe unanzelele indlela ozalahla ngayo izimbhodlela kumbe lokhu okuseleyo ongakusebenzisanga.

Sithanda ukubonga kakhulu imithi leyi esitholakala kulezi insuku ngoba ngobunengi bayo sokusiza kakhulu ukuthi kwazakale ukuthi ongasiza umkhuhlane othile yiwuphi.

Kulezi nsuku ngenxa yokuphucuka kwezinto kumbe okusetshenziswa ezibhedlela sokulula kulezi insuku ukuthi umuntu ahlinzwe lapho egula kumbe ephatheke ingaphakathi esingeke sayibone ngamehlo umuntu ehamba laphaya.

Sithanda ukubonga labo abazimiseleyo ekuthengeleni njalo ekuhloleni imithi. Ukuze benelise ukubonga ukuthi yiphi engasiza abantu. Ngoba ngenxa yabo kulezi insuku imithi sizuzakala kalula njalo ngentengo ephansi.

Sithanda ukubonga kakhulu kulabo abazimiselayo kwezempilakahle abasilethela imithi khathesi, esihlukene laleyana eyakudala, okunjengamaphilisi leminye nje, ngoba sekulula ukuthi abanye abagulayo ngeminye imkhuhlane basiliswe

sithanda ukubonga ithekhinoloji kwezempila kahle ngokunjalo sokusizile ngoba bahlengule uhlelo lokuletha amaphilizi abase madolobheni labasendaweni lapha abangeke bazuza khona imithi yesintu sebekwanisa labo ukuzisilisa

Kuqakathekile kulezi insuku ukuthi ungahlalahlala uyebona utherapist, kumbe kube lomuntu okhuluma laye ngenhlupho zakho. Ungabona lapho ukuthi wena uwedwa awungeke wazenelisa.

Sithanda ukubonga kakhulu amaorganisations atshiyetshiyeneyo ngokuzimisela ukunakakela umphakathi lapho behamba bexwayisa ngobubi obokwenza izinto ezingezinhle kundawo esihlala kizo ezingacina zisilimaza.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengomphakathi singayeyisi abanye abantwana kumbe singatsheleli abazali phansi ngaba ntwana babo ngoba lokhu kucina kusenza umntwana angakhuli kahle.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele njalo njebazali sinakekele kakhulu abantwana ngoba yibo abaphethe ikusasa.

Sithanda ukubonga kakhulu abazimiselayo ngokuhambe befundisa abazali ngokuphatha kumbe ngokuthi abantwana baphathwa njani

Kulezi insuku ngenxa yokuphucuka kwezempilakahle njalo lokuphucuka kwetechnology sokulula ukuthi imikhuhlane eminengi eyayivele ihlasela imuli ingahlaseli abantwana

Kuqakathekile kakhulu ukunakekela abantwana abancane abakhulayo ngoba yibo kusasa abazabe begcine ilizwe lethu ngokunjalo sithi munye ngamunye akakhangele umntwana wakhe.

Sithanda ukubonga kakhulu laba abazimiselayo ngokuthi bengafundiswa ngemikhuhlane etshiye tshiyeneyo baqede khonapho baqhubekele phambili ngokufundisa abanye mayelana ngayo leyimkhuhlane ukuze wonke umuntu ecine ekwazi ngemikhuhlane etshiye tshiyeneyo

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abakhangela abantwana bahlale belezikhwama ezilemithi yokusiza umntwana lapho esethe walimala.

Ezinye yezinto umuntu angazifundela ukuze kube yiwo umsebenzi wakhe ayaziwa ngawo yikuba ngudokotela kumbe ukusebenza kwezempilakahle.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi singahlalahlala sibonge abantu abasebenza kwezempilakahle sibananzelela ngomsebenzi omkhulu abawenzayo mihla ngemihla

Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengo mphakathi njenge lizwe sibambe ndawonye njalo sidonse ndawonye. Lokhu kuqakathekile ikakhulu ma lapho kungaba lomkhuhlane omutsha ovelayo, senelise ukuhamba hamba kumbe sithumele ilizwi komunye ngamunye ukuze bengabambi lo mkhuhlane kumbe bazivikele.

Kuqakathekile kakhulu njengabantu abadala kumbe abazali ukuthi banakekele kakhulu impilo zabantwababo njalo babakhangele abantwababo ukuthi bakhula kahle yini.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengomuntu kumele uzinakekele wena uzinakekele lomzimba wakho unakekele lengqondo yakho ngoba kuqakathekile kakhulu ukuthi uzithabise wena kulokuthi uthabise abanye abantu wena ingaphakathi yakho isala ingakunganga

Sokulemithi eminengi engelapha abantu, ngokunjalo kuqakathekile lakho ukuthi ukhangele ukuthi yiphi imithi ehambelana lawe.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ungezwa kulokuyinto kumbe ungazizwa kahle emzimbeni uhambe uyebona odokotela kumbe uhambe uyebuza e pharmacy okungakusiza

Asemanengi kakhulu amafamasi ezindaweni ezitshiyeneyo emadolobheni. Kodwa emakhaya inani lawo lokho lililutshwane

Sokukunengi kakhulu ongakuzuza ema "pharmacy " njalo imithi yakhona layo isiminengi ngokunjalo kuqakathekile ukuthi unanzelele ukuthi yiwaphi kumbe yiphi imithi ehambelana lawe.

Ngenxa yokuthi amafamasi esemanengi kumbe lapho izindawo lapho umuntu ongathola khona imithi eyakulezi insuku sezizinengi sokulula ukuthi abantu bathole usizo masinyane.

Njengoba esemanengi kakhulu ama"pharmacy"emadolobheni sokulula ukuthi uzuze umuthi duze lalapho ohlala khona kumbe lapho osebenza khona lapho usuthe wagula.

Njengoba esemanengi kangaka amafamasi lapho okuthengwa khona imithi kuqakathekile ukuthi njengesigaba libekwazi ukuthi lapho elithenga khona imithi yindawo enjani.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abasebenza efamasi kube ngabantu abakhaliphileyo ekhanda ngoba bengacina benike abantu imithi angayisiwo njalo engacina ibalimaza.

Kulezi insuku ngenxa yokuthi sekulamafamasi amanengi emadolobheni, nga kuyavuma lemakhaya lakho abekhona amafamasi athe xaxa ukuze wonke umuntu azuze imithi.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho usuthe wathenga amaphilisi efamasi wasunanzelela ukuthi lowo muthi owuthengileyo awuhambe lani lawe uhambe uyebona udokotela kusase masinyane.

Kulezinsuku ngenxa yokuthi amazwe asethuthuka, sokunanzeleleke ukuthi ama phamarcy asemanengi sokulula ukuthi umuntu engayabona udokotela enelise ukuyazuza amaphilisi endaweni eseduze

Kuqakathekile kakhulu ukuthi uma ema pharmacy bethengisela abantu imithi bebaxhwayise kakhulu ngokuthi babale iphepha elilezinto kumbe elibhaliweyo ukuthi umuthi kumele usetshenziswe kanjani ukuze kungabi lezingozi ezinengi.

Ngenxa yokuphucuka kwelizwe sokungcono kulezinsuku sokulama pharmacy lapho abantu asebenelisa ukuzuza imithi ukuze belapheke imikhuhlane etshiyetshiyeneyo kangcono

Siyabonga kakhulu uhulumende ngokuthuthukisa ilizwe lethu ngenxa yalokhu sokulendawo ezinengi lapho abantu abangazuza khona amaphilisi ukuze basizakale lapho bengaphathekile kahle emzimbeni

Kulezi insuku ngenxa yokuthi sekulamapharmacy amanengi. Sekulula ukuthi abantu bazuze imithi kalngono, njalo ukuze belapheke, masinya.

Siyabonga kakhulu njalo siyajabula ngalabo abasebenza ema-pharmacy. Labo-lapho esizuza khona imithi, ngoba kulezi insuku imikhuhlane isimnengi. Ngokunjalo kuqakathekile ukuthi kubekhona indawo eseduze lapho esizazuza khona imithi.

Siyabonga kakhulu ukuthuthuka kwelizwe ngoba lokhu sekusize kakhulu kuhlangothi lwezempilakahle. Sokulula khathesi ukuzuza amaphilisi eduze kulakudala ukuthi kwakumele lize liyewazuza endaweni ekhatshana.

Sokulula kakhulu ukuhlola imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ezuzakala umhlaba wonke ngoba ezindaweni ezitshiyeneyo kumbe ezinengi kuhlolwa ungabhadalanga.

Sithanda ukubonga kakhulu ama organization lawo akhangela ngezempilakahle, lapho behamba befundisa njalo behamba ngasigaba ngasigaba bekhuluma kumbe bexwayisa abantu ngemikhuhlane ekhona njalo lokuthi singayivikela kanjani.

Sithanda ukubonga kakhulu inhlelo ezibakhona kungahlala hlala isikhatshanyana lapho abezempilakahle behamba sigaba ngasigaba bebikela abantu kumbe bencedisa ukuhlola abantu abangaphathekanga kahle.

Kuqakathelile kakhulu ukuthi, njengomuntu nje lawe kubekhona abakwazi ngakho esigabeni okunjengokuthi ubekhona eziqintini, kumbe, kuma oganayizeshini ahamba ebikela abantu ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo kumbe ama oganayizeshini angasiza abantu emphakathini.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ezikolo kube khona inhlelo ezokuthi abantwana bayangena kizo bafundiswe ngempilakahle ukuze elakusasa kube ngcono.

Kuqakathekile ukuthi njengomuntu uzinakakele wena unakekele lomzimba wakho lapho ubala ukuthi kulezinsuku umkhuhlane othile yiwo ihlasela abantu lawe kumele ukunanzelele khonokho uhambe uyehlolwa kusaselesikhathi ukuthi umkhuhlane lo awulawo yini.

siyabonga kakhulu laba abazimiseleyo ukusebenza labezempila kahle behamba ezindaweni ezitshiyeneyo becebisa abantu ngemikhuhlane ekhona lemikhuhlane esithwalise nzima abantu kulezinsuku.

kulezi insuku njengabantu besifazana kuqakathekile kakhulu ukuthi singahlalahlala siyezihlola njengoba besitsho abezempilakahle lapha lalaphaya ukuthi lokhu kwenzelwa ukuthi nxa kungeneliseka uzuze umkhuhlane onjenge cancer uzuze usizo masinyane

Kuqakathekile ukuthi lawe njengomuntu wenelise ukusiza kumbe ube lusizo emphakathini. Eyinye indlela umuntu angaba lusizo ngayo yikuba laye ancedise lapho kuhanjwa kukhulunywa kumbe kubikelwa abantu ngemikhuhlane esihlasela abantu ukuze abantu bazuze usizo masinyane

Sithanda ukubonga uhulumende ngenhlelo azethulayo kulezinsuku ziyasiza kakhulu abantu bemakhaya ukuze bazuze ulwazi njalo belapheke kangcono.

Sithanda ukubonga labo abazimisela emsebenzini owokuqakathekisa intsha, behamba bevakatshela ezikolo ezindaweni ezitshiyatshiyeneyo, ukuze ikusasa yabatsha ibekahle.

Sithanda ukubonga laba abazimiselayo emsebenzini owokubikela abantu ngemikhuhlane esikhona kulezinsuku ngenxa yabo kuyasizakala ukuthi umkhuhlane ungabambi abantu njalo suthe wakubamba umuntu aphangise ukuzuza usizo.

Sithanda ukubonga labo abazimiselayo emsebenzini okuvikela umkhuhlane kumbe igcikwane elitsha elihlupha kulezi insuku okuthwa yicancer. Bayalamula lababantu ngokuhamba bebikela abantu ukuthi bengavikela kanjani kumbe bengathola kanjani usizo kusese masinya lungakaze lulimaze ezinye izitho zomzimba.

Kuqakathekile lakho ukuthi lapho abazali kumbe labo abatshadileyo besenza ifamily planning baqale bakhangele ukuthi lolo hlelo abalukhethileyo alusoze lulimaze umama yini kumbe owesifazana wakhona.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ungahlalahlala njengabo mama abazithweleyo bahambe bayehlolwa ukuthi akula yini izingozi ezingahlasela ukuthi umntwana azalwe ephephile

Kulezinsuku ngenxa yokuphucuka lendawo ezinengi zezilezibhedlela sekusiba lula kumbe asemalutshwane amathuba okuthi umntwana kumbe umama bafe ngesikhathi ebeletha.

Kulezi insuku kuqakathekile kakhulu ukuba lomfazi oyedwa kumbe ukuthandana lomuntu oyedwa ngoba isiminengi imikhuhlane esithelelwana

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho abantu bekhangela ezokuthandana ukhangele ukuthi umuntu wakho ungumuntu onjani ngoba kulezi insuku sekugcwele imikhuhlane nxa ungathandana lomuntu ongaziphathanga uyenelisa lawe ukuthi uwubambe umkhuhlane.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu kulezi insuku bananzelele ukuthi asisaphili kudala okokuthi ubaba kumbe imuli eyodwa uyathatha abafazi abanengi njalo kube labantwana abanengi egumeni. Ngenxa yokuthi kulezi insuku sokulemikhuhlane eminengi ethelelanwayo.

Kulezi insuku sokuqakathekile kakhulu ukuthi lapho usuthe wazuza umuntu othandana laye selifuna ukutshanda lihambe lobabili liyebona abezempilakahle ukuze balixwayise ngezingozi ezikhona kulezinsuku ebantwini abathandanayo.

Kuqakathekile ukuthi abantu besifazane ikakhulu amantombazana bazinanzelele njalo bazinakekele njalo banakekele imizimba yabo ngoba kunengi lapha phandle okungabalimaza okunjengokuthi uma bengazihlambaza imizimba yabo bayakwanisa ukuzuza imikhuhlane enjengabo AIDS

Kulezi insuku ngenxa yokuphucuka kwethekhinoloji njalo lezempilakahle sokulula kakhulu ukuthi eminye imikhuhlane engabe igulwa ngabazali bayivikele ukuthi ingaze yafinyelela lakwabancane kumbe ingaze yafinyelela ebantwaneni abaseziswini zabomama abazithweleyo.

Kuqakathekile kulezi insuku njengabantu ukuthi sizinakekele ikakhulu labo amama abazithweleyo ngoba sezizinengi izinto ezingalimaza ingane ingakazalwa.

Kulezi insuku ngenxa yokuba inani labantu ezweni selilinengi. Abantu sebezala kumbe sebesiba labantwana abalutshwane.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa ungumuntu oyenza okwemidlalo unanzelele impilakahle yakho lokhu kunanz kukhangelelwa kumbe singakakhela okunjengokudla okudlayo lokunatha amanzi njalo nje.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizinakekele njenga bantu abadlala imidlalo etshiyetshiye neyo lapho singahlala hlala siye bona odokotela ukuze sibekwazi ukuthi konke kuhamba kahle na

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana kumbe abadala lapho besidlala imidlalo etshiyetshiyeneyo baqale bahlolwe ukuthi abala yini omunye umkhuhlane ongasubalimaza lapho sebedlala.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ebantwini abadlala imidlalo bazinenzelele bona imizimba yabo lempilakahle yabo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho usenza kumbe udlala imidlalo udlale ngamandla akho ungafakanga kumbe ungathathanga okudakayo kumbe okungakulimaza umzimba.

Kulezi insuku ngenxa yokuthi wonke umuntu usephathwa ngendlela efanayo sokulemidlalo yabantu abagogekileyo labo sebenelisa ukudlala njengabanye

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ebantwini abadlala imidlalo etshiyetshiyeneyo uhlale ulemithi kumbe uhlale usiya kuDokotela usiyahlolwa ukuze kungaficakali kulomikhuhlane obakhona ngaphakathi kwakho wena ungakwazi.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abdlala imidlalo ikakhulu enzima kuhlale kulabantu abezempilakahle duze labo ukuze oyedwa engalimala bamkhangele ukuthi ulimele njani njalo bemsize.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho sidlala imidlalo sizinakekele imizimba yethu, okuhlanganela ukuthi ungabi yisidudla kakhulu ngoba lokhu kwenza ukuthi kube lamafutha anamathela inhliziyo yakho okungacina kusenza ukuthi kubenzima ukuphefumula.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho ulungiselela imidlalo yakho uhlale ulamaphilisi eduze kumbe uhlale ulomuthi eduzane ukuze ungalimala wenelise ukuzuza usizo masinyane.

Kuqakathekile kakhulu ukuba lapho abantwana kumbe abantu abadala kumbe wonke nje umuntu odlalayo imidlalo etshiyetshiyeneyo engathathi amadrakisi kumbe engathathi okunye okungamenza aphumelele. Kumele umuntu abonakale ngezenzo zakhe ukuthi nguye.

Kuqakathekile kulezi insuku nxa kulemidlalo enjenge yebhola lokunye nje. Kubekhona abezempilakahle ukuze omunye engalimala athole usizo masinyane .

Kuqakathekile ukuthi lapha kudlalwa imidlalo etshiyetshiyeneyo. Kubekhona abezempilakahle, ngoba elakusasa kalaziwa. Kuyakwanisa ukubakhona, oyedwa olimalayo.

Ithekhinoloji yasiza kakhulu ekuthini kulezi insuku sokulula ukuthi kwazakale ukuthi ubulawa yini kusase. masinyane. Njalo ubulawa yini ngaphakathi kwakho , ungazange wavulwa kumbe wahlinzwa.

Siyibonge njalo i-technology ngomsebenzi omuhle ewenzayo. Ngoba ngalokho iyavulela abantu imisebenzi. Njalo iyenza lokuthi ezibhedlela kumbe emsebenzini evele ikhona ibelula.

Minengi kakhulu imikhuhlane ehlasela abantu, abantu bengananzeleli kodwa ngenxa yokuthi sokule technology sokulula ukubona umkhuhlane okuhlaseleyo onga ongeke wawubona ngamehlo.

Ngenxa yokubuya kwe thekhinoloji seyayenza impilo yethu yaba lula emsebenzini ikakhulu kwezempilakahle.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho usiyahlolwa umzimba wonke. Usebenzisa imitshina enjengabo x ray ulalele lokho odokotela abakutshela ukuthi ukwenze ukuze kungakulimazi lapho usuphakathi kwayo i x ray.

Nxa ithekhinoloji iqakathekile kakhulu ngoba isilethe ukuphucuka ezibhedlela njalo lakithi nje esizihlaleleyo esingasebenziyo esibhedlela.

Okhona imithi yesintu kungadinisiswa eyelapha imithi etshiyetshiyeneyo abantu abangayisebenzisa kulezi insuku

Imithi yesintu iqakathekile kakhlu ngoba eminye yakhona iyasiza ukuthi uzuze iayoni lapho ungelayo emzimbeni ungazange wanatha amaphilisi.

Ezikolo ukuze bafundise ngemithi yesintu kumbe kube lula ukuthi bafundise ngemithi yesintu, kungabangcono ukuthi baqale bayihlanyele, ukuze lapho ababalisi sebefundisa abantwana, bafundise ngento abantwana abayikhangeleyo.

Kuqakathekile kakhulu lakho ukuthi nxa uzanatha umuthi wesintu kube kuyikuthi uwulayelwe ngumuntu ololwazi .kumbe uqale uyebuza ukuthi yiwo yini ungakaze unathe umuthi ongayisiwo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho abantu besanda kuthenga indawo yokwakha izindlu .Bengaka gamuli zonke izihlahla baqale badingisise ukuthi izihlahla lezi ezikhona Akuzona yini ezingabasiza lapho sebegula .

Sithandwa ukubonga kakhulu labo abacabanga ukuthi emadolobheni kathesi sokukalutshwana ukuthi uzuze imithi yesintu ngokunjalo bayasuka layo ekhaya bayifake ezimbhodleleni babuye bazosithengisela emadolobheni

Kulezi insuku sokungasetshenziswa imithi yesintu lemithi emitsha ebuyileyo engasiyo maphilisi kodwa eyizihlahla lapho okuhlanganela khona ukuthi ikhona eminye leyi ebuyileyo entsha engenelisa ukwelapha imithi njenga leyi eyesintu ungazange wathenga amaphilisi

Kuqakathekile kakhulu ukuthi uma lapho abazali bekhulisa abantwana bengakhohlwa ukubafundisa ngamasiko kumbe imvelo yethu enjengemithi yesintu ukuthi isetshenziswa njani njalo yiphi engabasiza labo sebekhulile.

Kuqakathekile kakhulu, ukuthi lapho amazwe esethuthukile. Sebebanengi abantu abahlala emadolobheni. Lapho lilendlu, loba lilomuzi, lapha elihlala khona. Lilime loba lihlanyele izihlahla zesintu, ngoba zizalisiza phambili,

Ah siyabonga kakhulu uzulu ngokuthembeka kwakhe ngoba lamanje siyananzelela ukuthi sibanengi esilokho siwagcinile amasiko ethu okusebenzisa izihlahla, singazange sayathenga amaphilisi.

Sithanda ukubonga kakhulu abantu besizwe kumbe umphakathi ngokunga lahli amasiko lopho ogogo labo khokho bethu basifundisa ukuba sisebenzise imithi ye sintu ngoba kulezi insuku lokhe siyisebenzisa.

Kuqakathekile kakhulu njengabantu asebe phucukile kulezinsuku ukuthi singalahli kumbe singakhohlwa lapho esivela khona singakhohlwa amasiko ethu

Kuqakathekile njenga bantu besintwini ukuba singalahli amasiko lapho ungagula kumbe ukhona umuthi wesintu ongakusiza lakho kuqondile ukuthi unathe.

Ngenxa yokuthi emakhaya akula amafamasi basebenzisa kakhulu imithi yesintu eyiyo etholakala lula.

Ehlangothini lwemithi yesintu minengi kakhulu imithi yesintu sesiqoqa yonke ndawonye, ngenxa yalokho kulula kakhulu ukuthi ungagula uthole usizo masinyane.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ngoba iyasilapha imikhuhlane eminengi etshiye tshiyeneyo singakaze siyehlolwa ngudokotela.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizinakakele, lokhu sikwenza lapho sisebenzisa imithi yesintu engasisiza ukuthi imzimba yethu ihlale ilungile njalo amasotsha omzimba ahlale eqinile.

Sithanda ukubonga kakhulu ithekhinoloji enjengamaphone ngoba ngenxa yalokhu sokusiba lula ukuthi uzikhethele ukuthi uzasebenzisa umuthi wesintu owamaNdebele kumbe owawusetshenziswa ngamaTonga ukwelapha umkhuhlane othile kumbe owawusetshenziswa nje ngeminye imihlobo yabantu.

Kulezi insuku ikhona imithi yesintu yezihlahla engasila abantu kukanti ke ikhona eminye imithi kumbe izihlahla ezisuka kwamanye amazwe lazo ongazisebenzisa ukuze zikusilise ungayanga esibhedlela.

Kulezi insuku sokulula ukuthi nxa ungagula ufuna umuthi wesintun ukuthi ukwelapha usungayawuzuza ezitolo Ufakwe ezimbodleleni.

Kulezi insuku sokulula ukuthola imithi yesintu ngoba sebekhona abayithengisayo njalo sebeyithengisa isembodleleni okwenza ukuthi ibe inengi ngoba iyabe isicholiwe.

Abantu kumele babekwazi ukuthi imithi yesintu ayisebenzi kuphela ukwelapha abantu, iyasebenza njalo futhi eminye imisebenzi etshiyetshiyeneyo

Lezi insuku sokukalutshwane ukuthi ufice umuntu ohlala isikhathi eside ephethwe yikugula, okunjengokuthi ukulimala ngoba sezizinengi izindawo lapho ongazuza khona usizo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi labo Abakholelwa emaphilisini Bengayeyisi labo abasebenzisa imithi yesintu ngoba konke kuphosa kufanane

Imithi eminengi yesintu kulezi insuku ngenxa yokubakhona kwethekhinoloji isingantshintshwa isetshenziswe entweni ezinengi ezingasikho kwelapha kuphela.

Imithi yesintu ekhona kulezi insuku eminye yakhona iyenelisa ukusetshenziswa izinto ezitshiyeneyo ezinjengokwenza amafutha okungcobisa umzimba.

Kathesi sokulula kakhulu ukuthi abemadolobheni labo benelise ukufinyelela imithi yesintu ngoba isithengiswa ezitolo ezise madolobheni.

Nxa kuyikuthi ngakini ukwazi ukuthi kulomkhuhlane onjengokuthi ungabi legazi eliningi emulini Yangakini kuqakathekile kakhulu ukuthi unathe isafice usakhula ukuze wenelise ukuba le ayoni emzimbeni

Ngenxa yokuthi kulezi insuku sokula malebhu indawo lapho okuhlolwa khona imithi ukuthi injani, sokusiza kakhulu ukuthi abantu bebekwazi okunye okungelatshwa yisihlahla esithile esesintu.

siyabonga kakhulu inhlelo zikakulumende ezikhona kulezi insuku ezilokho zifuna siqhubekele phambilisikwazi amasiko ethu lemvelo yethu ikakhulu ekusebenziseni imithi yesintu

Nga kuyavuma ezikolo kulezinsuku abantwana bafundiswe ikakhulu ngamasiko abo awemithi yesintu ukuze kwelakusasa okhokho bethu sebefile babekwazi ukuthi okungaba siza kumbe okwakusiza okhokho yikuyini.

Kulezi insuku sokugcono ngoba sebekhona abantu abalazo izitolo ezithengisa imithi yesintu emadolobheni. Lokhu kubangcono kumbe kuba lusizo ebantwini abasemadolobheni ukuthi labo umabefuna imithi yesintu bayizuze kalula.

Siyababonga kakhulu abantu bakithi ngokuthembeka njalo ngokukhumbula okhokho bethu ngokungakhohlwa imithi yesintu. Lamanje bakhona abasayisebenzisa.

Minengi kathesi imithi yesintu ehlanyelekayo emagumeni, ngokunjalo siyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu abahlala emadolobheni labo behlanyele imithi yesintu, ingaba mibili , ingaba mithathu egumeni.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho sikholelwa emithini ekhona kulezi insuku, sibuye sikhangele lemithi yesintu ukuze sibekwazi ukuthi yiphi imithi esebenza ngcono lemizimba yethu.

Ngenxa yokuphucuka kwezinhlelo ezokulima usungalima kumbe uhlanyele imithi yesintu endaweni encane kakhulu engakusiza nxa ungela ndawo enkulu yokulima

kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho abantwana ebefunda kakhulu ngokwe technology lalokho okutsha okubuyileyo bafundiswe njalo langemithi yesintu ukuthi isebenzani

Kulabo abalimayo emakhaya, eyinye into abangayilima yimithi yesintu, bebuya bezoyithengisela abntu bemadolobheni ngoba abanengi, kumbe endaweni ezinengiayisatholakali.

Ah kudala kwakuqakathekile kakhulu ukuthi nxa wawungumntwana kumbe ungabantu usuka emakhaya wenelise ukubakwazi imithi yesintu ngoba izibhedlrla zazisase khatshana.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi singalahli amasiko. Siqhubekele phambili lawo amasiko ethu siwafundise lakulabo abazabuya. Lapho sibuye sibafundise njalo lemithi yesintu.

Ebantwini abayenza kumbe abalezitolo ,okunye abangakuthengisa yimithi yesintu ikakhulu emadolobheni. Ngoba izuzakala nzima.

Imithi yesintu minengi kakhulu njalo ilemihlobohlobo. Kuqakathekile lawe emzini wakho ukuthi ufake nje embalwa.

kulezi insuku ngenxa ye technology yamafoni isiminengi kakhulu imithi yesintu esingayifunda ngoba sokuhlangene izigaba ngezigaba zonke sezihlanganisa yonke imithi yesintu eziyaziyo

isiminegi kakhulu imithi yesintu esikhona kulezi insuku ngokunjalo ukuthi ungazuzi usizo lapho uphathekile emzimbeni sokuyikuzi funela

Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengabantu kumbe njengomphakathi sibe lolwazi olwemithi yesintu ukuze sibakwazi ukuthi lapho singakayibona udokotela sakhipha imali engxenye besingenelisa ukuzelapha ezindlini.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengabantu nje besintwini sihlanyele izihlahla ezingasisiza lapho singaphathekanga khona kulokuthi zonke kumbe zonke izikhathi lapho umuntu agula khona ahambe esibhedlela wena ungenelisa ukuthi uzelaphe endlini

Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengabantu bomphakathi kumbe abantu beZimbabwe sihlale silezihlahla ezifana lesihaqa, kumbe isafice, leminye nje etshiyetshiyeneyo egumeni ukuze lapho umuntu engagula kumbe abulawe yisisu, athole usizo masinyane singakaze siye ezibhedlela.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu besintwini basebenzisane lalabo abe thekhinoloji ukuze kuzuzakale izindlela ezilula ezokuthi abantu bathole usizo lapho uma bephathekile.

Sithanda ukubonga kakhulu ogogo labokhulu abazimiselayo emsebenzini ukuba basibikele ukuthi yiphi imithi yesintu engasisiza lapho singaphathekanga kuhle emzimbeni.

Kuqakathekile ukuthi njengabantu belizwe kumbe njengomphakathi singalahli amasiko ethu. Lapho kudala besisebenzisa imithi yesintu ukulapha abantu abagulayo.

Njengakho lapho sesikholwa kakhulu emaphilisini kuqakathekile ukuthi njengabantu besintwini singalahli amasikho ethu ngokuba kwazi kumbe ukusebenzisa imithi yesintu.

Sithanda ukubonga abantu bakithi ukuthi iloba ikhona imithi entsha ebuyileyo asiwalahlanga amasiko .Lokho ikhona eminye imikhuhlane esiyelapha ngayo imithi yethu eyesintu.

Sithanda ukubonga kakhulu ogogo labo khokho bethu abanye bakhona sebadlulela enkosini ngokusinika ulwazi kumbe ngokusitshiyela ulwazi ukuze sibekwazi lathi njengentsha ukusebenzisa imithi yesintu.